Paɣaba n ʒinʒiya ka do so ʒi o nyaanga ka gbubi maik ka zaŋ bini kpa o noli ka ŋunbala maa zaŋ bini shɛli yɛ o nyoɣani zaɣ buluu ka namba piɛla panpa di loŋni paɣaba n bala maa ka so ʒi o luɣuli zuɣu ka o wuɣi o nuu

Paɣaba n ku galisi ʒiya ka yino yɛ liiga ʒiɛ ŋunbala maa gba liiga ʒiɛ ka o yɛ ka kaɣasiri sanʒi ka yino yɛ liiga piɛlli yino maa gba liiga chichɛra ka o yɛ ŋun ʒɛ o luɣuli maa gba ka o gba yɛ liiga chichɛra o gba zaa sanʒi ka o kaɣasiri maa ka loori ʒɛ bi nyaanga ka bi zaŋli niŋ tahapoŋ ni

Yili n ʒɛya ka laati nim niɛ niɛ di puuni ka bi zaŋ binyɛra panpa ka baanjiri damgibu shee gba ʒɛya ka laati nim ku niɛ yili maa ni ka teebuli ʒɛya ka teebuli maa mali voobu voobu